Methano otamu monika iizalomwa mbyoka hayi adhika pomahala gomangeshefelo. Iizalomwa mbino ohayi zalikwa kaantu ya ikelele kuutalala yoya kale wo taya monika nawa.

Oshimaliwa ohashi longithwa okulanda oompumbwe dha kehe esiku. Noku kwathelatha uuna pwaholoka uudhigu nenge enyanyu.